hsh uullate aana hodhishshino uullate aana hodhishshootineemmou owaante anno hakko hodhishshi mittohuduunnicho mittuwiinni uullate aanaayye kaeentinni ha're dargu darga tareesse kaeentinni darga woyimmi dagatte ikko woyimmakkuwi ogowiinorichira lowo irkaata aanno

hku deerrinninna fikkehakkirotinni dagate paaru kubba lowo horo uutanni noote ikkite ka'eentinni tenne lowo horo uutanni nootenni tophi ikko dagoon baalunku mitennihoronni isinuyitira eo afi'ranninna lowo dhukanna caabbachiishshannota ikkite afisiissene

coti yinoonniti ku'u manchi loosino bunchira marre ka'neentinni kuii marnchira farciirate yine ka'neentinni mitte xe'eessinanniri noo ikka mitte soro noo ikka yooaanchu albaanni uyinannita ikkitanna marre ka'neentinni kulle

hao waanteetihineemmoote holishsha hodhisinsanni yannara dargunni darga tareessinanni yaate mittunkurichino dandoo nookkiricho mannu una kinnikkiro uduunnichonekkiro dargunni darga hasaasate kaentinni shotu garinni mitte gawajjo nookki hasaasa

isipoortiti yilanniti addintanni dhaga affe ka'entini loosirakkiro horohoro lowwota uutannota ikkitino daafira dhagga wo'manti yannara affiyutin affiino ikkitino loosanni ka'entinni manninsara ikko maaliinsara ikkonoo mannimmansara lowo keeraanje

hiraanna ishine hogombanni kaameeli hawanya di ikkino wolqaataamoonna dhukaamohu dargunni darga illishate dandoo noosi hakkiisa eenna ilaalla babbaxxitinorichi gawaajjaarichi daanno yannara haa're fulate dandoo noosia ikkahasiissanno

mannimmate qoossooti yinanniti mittuuta mittu adhanno ikkita ikkite ka'entinni wo'munku mannita wo'munku manni lae kaentinni wo'munku mannira uyinoonnita ikkitanna annu annusita horose garinni horonsi'ranno woluuta kayinni adhe kaenti horonsi're dandaanno

isipoorti gobbate to'uu deerrinni ikko woyimi wole wolu deerrinni lowo gobbara meoo winnsaqe kaeentinni tenne affe ka'eentinni daga baalanti loossalene qa'neentinni yanna yannatenni tenne yannanninni loonse ka'neentinni woyyi ambeemmo yitanni hedo amade kaentinni soodo sooddanno kiiro dodanno

mootumma yinanni woyiite mootumma affe ka'entinni farcidhanno woyeete dagata affanno weyete mannimmate qooso la'e ka'entinni farcotenni daga mitte dagata adhitu ikkinni mitte farconsa la'u ikkinni farcixannota hayubba yinanni.

quchumu minnaati yineemmoti nawe pirojektete yineemmoti tini pirojekte dagga uminsara quchuminsara latishshira ikkannoricho qiniyeessite naqitteessite ka'eentinni wo'ma weete euwaafi'ratenninna lowo daa ataano daggi ka'anti la'e hagiidhite ka'emitore baattara loonsannine

hra bude wodhicha ssithe seera ssidhe sumuu yite konne budenke xaasiwura qoricha uyineemmote ka'entini wodhitinoha ikkanna hakkoye bude ayirrisa kayinniattee heedhanno budira useerinsara ceante hee'ra hirante hee'ra hasiissa

iate elektirookisikeetinnniti hatxe elektiroonikise mootumma ikkihoricho duduwa fatete kaentino horonsidhannoricho ikkanna gobbate kalqete insa gobbara woy wole gobbarammaa ikkinoro buxatte kaentine yannillichoe baadillicho ikkino duduu afirate horonsi'no

giyirate dano bushate loworicho mannu daafira limannu lubru daafiranno wole wolelichonatinningibite guddanno daafira inni giyira mitteege bubbuhakkiro manna ikko babbaxxehoricho gaxigala ikko daaga mitteeshshitiranno daafira qoropho assahasiisse

baankete apilikeeshine yaa mittu maanchi baankete minira rikkinni noo a hee'renni baphaxxitinohoro afi'rate oroonsi'ranno apilikeeshineeti yaate

ne quchummu dooganna buussa yineemmoti quchuma dooga babbaliyo garni bushaabbe noota ikkituru hattinne la'e ka'entinni mootumma biifisse kaentinni dagatte ikkoo holi woludikchita saanno geda issine ka'neentinni mitteewa metto taatasa atte oronsi'nanni doogo

waa shiqinshanni yannara quchummate ikko baadiyyete daga daga noo darga la'ne ka'neentinni hittee dagarawa diillinoonsa hittee dagarawa iillinoonsa ka'neentinni baalanta banfe ka'neentinni fille ka'neentinni woyinanni hayyubbaati

waa shiqiinshanni dargaati yinanniweete waa shiqinshanni yannara bayachu coiima agarre dagaawa agarre wo'mante dagara taalloonyunna mittu koffe yinoo ikka iillanno gedassime ka'neentinni daga wo'mote uyinanni owaanteeti

mitte daqa giddo babbaxxite gobbara no manni tenne mootummaannita wooma wo'maansawwamaashaan saduuchan kare afatenna babbaxxeerichi duduwa afatite ka'eentinni horonsidhanno hayyupha elektiroonikisetinni afa dandiitanno yine ka'neentinni huwantanni

lowiddaannae shine hogombanni kaameeli lowo dhugafirinoanna dandoonowa ikkhsiissannosi kuni kaameelino qole mittoricho ninkera aliye ikkinoanna gawaajjannoricho duhe masse qaentini darguu darga taraassatenna xareessate woy miillisate dandoonowa

biibinsanni huonni quchu minni biibinsannihu mittore callaassile ikkikkinni baalankarichu minu aana ikkannoricho hasiisanrichu minni qadheentinni quchumati mini baaliyeti milioni bande loonseenna daga daa atto assite kaentinni hagiidhi